Ekinyonyi kiine omunwa muraingwa gurikwera gushongwize kandi kiine amaraka maraingwa kiboneire kyemereire omu bunyaatsi buraingwa oburi aha rubaju rw'amaizi maingi. Kandi amaizi aga nigareebeka nk'ag'omugyera muhango.

Akashozi kahango kariho emiti mingi kandi nana oruhanga ruriho endiijo mingi aha rubaju rwakashozi hariho obunyaatsi kandi tihariho miti.

Omushaija ajwire engofiira erikutukura kandi naatsindika egaari aha rubaju rw'oruguuto ruhango rw'itaka. Enyima ye hariyo abandi bantu abarikutambura aha rubaju rw'oruguuto kandi oruguuto ruri aha rubaju rw'ekishaka ekiriho obunyaatsi n'emiti.

Enyamaishwa z'omu kishaka kandi ezi barikweta ebicuncu ziri omu muti muhango gwine amataagi mahango kandi maingi kandi zishutami, ebicucu ebi nibirya kandi binywa eshagama n'ezindi nyamaishwa kubaho.

Abariisa bemerereire amatungo g'embuzi. Embuzi ni nyingi, ezimwe nizeera ezindi niziragura haroho ezindi ziine erangi ya kitaka. Omuriisa aine omwenda gurikutukura kandi hariho n'enguuto erimu omucuucu.

Abashaija baana bari aha mutwe gwekyombeko kiramizo bari aha kwombeka ekyombeko eki kiine amabaati g'erangi ya bururu kandi ahansi harunzireho amatafaari agatakakoresiibwe aha rubaju rw'ekyombeko eki hariho omuti kandi ekyombeko eki kyetoreirwe omwanya oguriho obunyatsi bugufu

Orushozi ruhango ruriho emiti mingi migufu. Kandi aha biti, ebiti niharabaho akahanda kakye k'eitaka. Orushozi rwine oruhanga kandi oruhanga ruriro ekishaka. Obuseeri bw'orushozi hariho orushozi orundi, kandi ruriho ekishaka.

Omuvugi wa pikipiki ahekire ondiijo muntu bari omu muhanda gw'eitaka kandi aha rubaju rw'omuhanda hariho ekishaka kitairwe omushana kandi kirimu omuriro mwingi kandi ahabw'omuriro mwingi hakazaho omwika mwingi

Embwa eine ebyoya bingi, ebyami omu bunyaatsi. Ejwaire eshweta erimu erangi ya kinekye n'erangi erikwiragura. Obunyaatsi obu buboneire.

Enyamaishwa z'omukishaka ezi bakweta enjojo ziri omu maizi g'omugyera muhango. Enjojo harimu ento n'enkuru. Kandi aha mukono gwa bumosho ogw'omugyera hariho ekishaka ekirimu obunyaatsi n'endiijo miti migufu. Kandi n'aha rubaju rw'omugyera aha mukono gwa buryo hariho obunyaatsi kandi haaterwa omushana mwingi.

Omwanya ogu barikugurizamu bakaguriraho ebintu hariho ebyokurya by'emiringo etarikushushana, bitererize kurungi munonga buri kimwe kiri okwakyo kandi biri omu miteeko harimu nk'obutunguru

Ebintu bingi ebikozirwe kuruga omukunogoora ebirimu nkenyungu ezibarikukoresa okutaha amaizi ,harimu nana ezo ezibarikukoresa okuteeka Kandi harimu n'ebindi bintu nkenyabya ezibarikukoresa omukugabura ebyokurya baba nibaza kurya.

Abashaija bataano barikwiragura baraingwa bekomire emyenda erikutukura kandi aha rubaju rwabo hariho omuti mukye guteirwe omushana abashaija aba bakwaitse ebintu omu mikono yaabo ya buryo kandi ondiijo akwaitse omu mukono gwe ogwa bumosho

Abantu bashatu hariho omukazi ashutami, akwatsire aha itama rye naareebeka kuba aine enaku, kandi aha rubaju hariho omwana ashutami ataire emikono ye enyima ahansi kandi hariho n'ondiijo omwana abyami eyeshegwire emikono ye ebiri omu itaaka

Enyamaishwa ziri omu maizi. Enyamaishwa ezi n'enjubu. Zemereize emitwe eri ahaiguru kandi enyamaishwa ezi nizibaasa kutuura omu maizi obwire bukye kandi obwire obundi zituura aha itaka.

Ekihingwa eki barikweta ekyozi kiine omukono gwakyo kandi kiine ebibara erangi eya kinyaatsi n'erangi ya mutare kibonaire kandi kiri ahagati y'ekishaka ky'ebindi bishaka biguufu.

Omuhakuuzi w'enjoki ajwaire emyenda ya mutare nk'engofiira nana ebindi ebijwaro ayeshwekire aha maisho n'omungaro kandi enyima ye hariyo ebindi ebihumi bingi by'erangi ya mutare ebihumi ebi biri ahagati y'ekishaka kihango

Amaizi g'enyanja mpango munonga omu maisho hariho abantu baingi amaizi aga gatirwemu amaraanzi g'omushana kandi obwo izooba ririkureetwa omu bicu by'erangi ya buru.